Nu moottaa asay kase mitta keettaa keexxiyoogaa aggidi ha"i shuchcha keettaa doommisishin tana aynne ufayssibeenna.

Nu wolaytta asay layttappe issittoo gakkiya baalan booraa shukkidi ashuwaa miyogaa keehi dosees shin taani dosikke tana A miikko uloy sakkiyo gishshawu dosikke.

Asa naati ba son dumma dumma ba de'uwan go'ettnaassi dumma dumma miishshata shammees, shin ha'i wodiyaan yiida miishshati daro wodiya gam''enna gishshaw aybbanne ufayssokkona.

Asaa naaati minidi ootikko asaa naata laamiyaba ha'ikka laamiidi yiidaba shin tana oottanaayyo laamettanaayo lo'ibeenna.

Nu shuchchaa garssan daro asayi tamaari wurssidi dumma dumma oosuwa koyyiiddi daro wodiya gamm"is shin hachchi gakkanaashin ooso giyoba demmibeennaagee tana keehi azzanttes.

Asaa naati ba qooppido sohuwaa daro wodiyaa ekkenan ba wolqqaa wurennan ba koyyido sohuwaa gaakkanwu maadiyaa miishshati kaamiyaa bishikeletiyaa motoriyaa. hegeeta shin hegetupekka kaamiyaa kaamiyaa birray keehindariyoogee shaammanwu keehi yashshees.

wolaytta mantta maxaloy asaa naata diichchanayoo laamiyaa eehanayoo daro oosuwaa medhiisishin ubba man'iyappe asaa naata ekibeena giishshatayoo tana upayssibena.